Omughala nga ali lumuka nga agemye ekitabo, onho omughala abonheka ali gya ku isomero aye ali lumuka ali mu busubi.